Jigeen bu sol yirèh bu ñuul am lu xonxu ak lu wèèx. Mesor ro mesor bu ñuul am lu wèèx, takka ñaari caxa, takka ay lonlon yu ray am ay mandarga ci kanam ngi.

Kèr tu andirr buñ seng tabax bu wèèx am koteh buñ karó leh ak miri bi yitam ni karó leh ko, mu am benna buntu bu ndaw bu ñuul am ay fulor si buntu kér ngi am ñaari puno yin tèg ci pegg kèr ngi.

Pot ti deew yaram bu reye bu bulah, am lu weex, lu neteh ak lu xonxo, byu binduh ci skin care . Nit di teyeh ku, tang ku nit di fenye.

Ahb football kat bii tek bal bu wekh, am lu njull ak lu bleu, cii doreh kaii corneh bii, mungy lohmoss njaari morsoh yu wekh cii takue njehram bii, njaaru takue njehram bii, sol daalue yu ohrance am lu wekh, cii kawassam bii amna lu vertah, lu khonku, ak lu nehteh.

Buntu tasèkai xibar bi di Standard mo fasal ci xatam bu njak am nitalu Roxi Malick Lowe mayor Banjul mu sol yirèh bu netteh mesor ru mesor bu netteh takka ay lonlon ngi órr ak cèèn ni oór. Sol ay lonet yu ñuul am mikro bu ñuul am lu xonxu ak lu wèèx ci kanamam.

Am ndajeem polotik bu "APRC",ñarri jigéen gën si fës si nataal bi. Seen digente, am nataal li Yaaya, Jamé bu mag. Si nital bi, Yaaya Jamé mu ngi sol sol yirë yu weer, mbaxana, sol ay weer, tiye kaamil ak kurus ak musuwaar bu weex. Jigeen ji nekké ndeyjoor mu ngi tiye,